Omwami alabibwako ng'avuga ppikippiki ali ku luguudo ate tulaba na n'ekisolo eky'entugga nga kirabika nga kisala kkubo, kiva ku luuyi olumu kidda ku luuyi olulala olw'ettale.

Omuntu yeekapise ebyambalo ebiringa ebyekisawo ayambadde ne ggiraavuzi. Omuntu ono uh yeefaanaanyiriza omukenkufu, akutte akantu alinga alina ky'anoonyereza mu ngeri y'ekisawo.